Ba huuphiyan maatha mela shaashiya qachchada bayo kareththa may7uwa may7ada qanccaa oyqqada eqqawus; ippe guyye baggaarakka issi addee eqqis.

Bootta saaniya oyiqqidi bootta kootiya mayidi eqqida issi addey dees. Aappe guye baggarakka muuzeti de'osona. Ii eqqida biittaykka goyettida biitta.

Issi cililo xeelanaw lo7iya, maata mala daaniya puutey dalgga dembba biitan corati de7oosona.

Bic'a may'uwa may'idi bitan zerishe de'iya ade de'es ba kushiyankka katha ayfiya oyqides ape ha bagaraka issi adey de'es.

Issi salo mera daaniyaga giddon haattay deeesii haattafe guye baggara muuze issoykka de's muuziyapfe ya baggara baqelay dees.

bootta jarkaney de'eesi bootta jarkanefe ha baggarakka qeeri hayllande boottay de'ess bootta bollaka maata daaniya tuchay tuccettis

teellanaw lo7iya puuteti issi bolla maarara shiiqidi cora puuteti de7oosona etappe gaxa baggarakka oge de7eesii

issi adde ba huuphiya qachi uttidi ba zokkan ba'idi taliya katta ushshishe dees katta bolla xaliya kushen oyqqidi ushshishe de'es

Butane issoy eqi utides, appe sinta bagara issi macashiya ba huphiyan shaashiya gocada qanca ba kushiyan oykada gede hamutashe de'awusi.

badalati zeerettida badalatide oohsona ka ananide aysara kessida giddeosona ayssarayka zo7o ays buucha kessi doosona eta giddorakka ogetees.

issi adde ba kushan zo7o sayniya oyqqidi katta zeerishe beettes appe hini baggarakka bica may7o may7ida adde eqqidi ikka zeerishe deeesii

Bootta may'o'a may7ida issi macasiya de7oos ippe guye baggarakka mittay deeesii ippe miliyarakka oge daaniya gi deeesii

Issi zo'o mera qobbiya woththidi, salo mera mayo mayidi, tuumuwa giddoon oottidi, sharapa matsiya adde de'ees. Appe sintta bagarakka kareththa mayuwa mayida adde de'ees.

Heedzdzu shukare kushshiyan oyiqatizageti deosona shukaretika malike etawu bica danes etappe guye bagara shukariya hayitayika deasi.

Gattape keexetida keethay issoy de'ees. Keethayoka pengey ha bagga simmi uttidessi .Keethape guye baggaraka muuzey de'essi.

Booththa shurabiya mayidi salo, mela suriya gixxidi , ba nam7u kushiyan muzze ka7enna muuziya oyqqidi eqqidage de7ees. Appe guyye baggaraka muuziya oyqqi uttis.

Daro puteti issi bolla shiqidageyi de'osona eta gidora ogetiya de'osona eta gidonka issi boothan woraqatan xafetida xuufeyka de'es

issi gita paapaaye de'ese ikka ayfiya kessi deesi i kessida ayfekka ka7ibenna qawole ayfe de7eesi aayyokka mara haytati de7oosona

qawole ka77ibenna tukkiya ayfeti de7oosona. Etikka qoodan darota hayttayka de7eese. hayttafe ha baggara buro dicciyaw mul7o tukkeka de7ees.

issi wolqama shanca gompan mela bambare kuuyettidi qoodara daro bambare issi bolla kuuyettidi uttidesi hara baggarakka melidi bettesi ha bambare mela bambareya

ba hudpdhiyan koppiya wottidi ba kushan muuzeta oyqqidi eqqida adde de7eesee appe guye baggarakka muuzeti de7oosona

Issi qanca bolla shiiqidi kumi uttida mela bambare de7eesee baayyokka meray zo7uwara kuukuwa daanesei qanca bolla shiiqi uttis

cora zo'o qommo shonkooroti issi bolla shiiqidagiti di'oosona etappe giddonka issi guta bootta pestale de'eesii

duonara miicishe deya adde nam7u kushan mangota oykqotis nam7u kushan i oykkida mangotappe issoy qawullekka ibennaga hankotikka anani daggieta

ba huphiyan bootta koppiya wottidi bootta kootiya may7idii bootta suureya dancidi eqqida adde deees ikka manguwa ayfiya duuttano kusheyara oyqqi uttides

Daro mango ayfeti de'osona issi mango ayfeyikka ka'ana haniyagey de'esi hankotikka qawoleti de'osona darota

zo7o shurabeya ma7ida adey biitta goyshe bettesee appe hini baggarakka cora asati eqqi uttidoosona etappeka guye baggara keettay dees

naa isiniya tukkiya ayfiya maxara ba kushiyan keeshshiya kuntara zo7o tukkiya ba kushiyan miicayde oyqqada eqqadus ba huuphiyanka zo7o shaashiya gocadus baayyokka zo7o kootiya maadusi

issi bootta sine tukkiya garsan uttires a bollarakka peentay cuway pude kezishe dees appe hin baggarakka issi bolla shiiqida tukke dees

Muuzeta giddoarakka dalka adussa oge dees muuzetappe sinta baggarakka issi macasiya bayyo,o zo,o may7o may7ada eqqada shanca oyqqada eqqadusee.

issi goshsha galiyan wolqama akbadoosi deeesi appe garsa baggarakka lo7iya pucilelo puuteti de7oosonna appe hin baggarakka hara akbado diee

maatamera daaniya may'uwa may'ida addey santata giddon uttidi sharaba maxishe beettesi santatekka qoodan cora santati de'oosona daro denba biittan

Qoodan daro sendeti issi bolla shiiqi dagiti de7ooso na etappe guye baggara kuttayka deesii guttapfe guye baggara daro mittay deesee.

nam'u asati tukiya ayfiya tukiya maxidi tukiya ayfiya keeshan yeqqidi kehi cora tukkiya ayfiya keeshshen yeegi uttidosana ya bagkara ha baggar uttidi oyqqidosana

issi maarara kareta pistale deeesi appe ha baggarakka ogee deeesi appe sinta baggarakka ogee deeesi

Duge tukiya tarshid tukiya maciya issi na'ay de'esi.

Issi adde ba kushiyan oyddafenne ichashafe bollara de7iya gaallata oyqqidi eqqides appe guye baggarakka gaalla haytati beettosona.

Issi bolla v Cora shonkorati de'osona, betiza zo'o mera danosona, etappe ha bagara matay de'es, shonkora giddon Gita mitay de'es.

ba huuphiyan maatamera daaniya sharbiya qachida addi zo'o shunkurutiya issi bolla shiishidi keesheyan oyqqidi eqqides ba kushian oyqqidi

Heedzaafenne oydafe daro burtu kaneti de,osona etappe bolla baggarakka hayttay deeesi garsarakka haytay deees.

hezhuppenne oyduppe daro asati hamutishe de'osona ettappe heni bagaranne hani bagara uththayka de'es. Issi adde ba kushiya puttiya okkidi eqqi uttissi

Xoolliya oykkidi ootha tokkishe de'iya addey de'ees; izaappe guyye baggarakka daro asati eqqi uttidosona; i eqqidaageyka bittay mela.

Issi bollara bota sinitha soora karethanee bota kacayra woga gidiya boray de'es eyape guyera bota shurabey maida adey de'es

Issi adde ba hupiyan qoobe wotidi ba kushiyan akafa oyiqqidi bayo cama yedhdhidi eqqi dees.appe guye baggaraka issi adde ahamatishe des.

Issi aya salo mala daniza shashe hupheni qachada uthayo dule bagga oyikadda eqadusi, xerra bagga qassi issi maccasiya ba huphiyani z'o qalamiya tiyada oyika uttasu

Issi ayiya boorata laagga ekarabas a laagga ekarabiya booratuppe issoy kareta mulera bollay kareta gidida boora he kareta boorayo kace wogga kace de7eesii mela biittara boossana.

coora qoodan heedzdzapenne oyddape daro asati issi bolla shiiqidi eqqidageti de7osona etappe issoykka bootta shuurabiya may'i uttis.

nam7u zo7o mera boorati de7oosona etikka kaduwaranne qambarara waaxettidi gootettishe de7oosona etappe ganna baggara walqama mittay deees

Ba huphiyan maata mera shaashiya qachida issi na'iya de'awusi ipe sinta baggarakka issi adde hokkidagiy de'eesii appe guyerakka badalay dee's.

addeyissoy ba huuphiyan may7oa daaniyaba qachidi xoylliya oykqidi biitta koyishe deees harumakka harumishe dees appe guye baggarakka mitati de7oosona

Zo,o mera boorati deyoosona eta bollaka morgiya wottidi guyera zo7o may7o7a may7di boorata goyshe deiya adde dees etikka badalasoa goyoosona.

issi addey huphiyan may'wa qachidi gaashiya bukkishe de'es daro booratura gaashiya bukkishe de'es amiyanikka daro asati de'oosona

boottanne kareta meray de7iya issi booray de7eesii ba bollanka qambara wottides appe guyera atte waaxiri goyshe de7eesii

issi adde nam7u boorata waaxiri goyishe deeesi eega booratappe sintarka heedzdzu dorsati maata misheti oosora dorsatappe ganna baggara keettati keexetu tilageti doosa

Banta hamuttiya asati banta kushiyan uutta oyqqidi hamutishe de'oosana issi macaziya ba huphiyan dooqaalamiya tiya uttadusi.

Issi boota daro uuttati maarara de,oosona issi addeyka bazokkoan xoylliya tookkidi ba huuphiyan koppiya wottidi ogiyara gede hamutishe de,eesii.

issi adde ba huuphiyan bootta koppiya wottidi ba kushian gita mitta oyqqidi ha bagga kushan karetta miisha oyqqidi kootiya ma7idi eqqi uttides eqqides

Ba huphphiyan mata mala shasha qacida na'iya badala gidon eqa utuws ippe sinta bagarakka adeyikka hoki utidess badalayikka etappe guyara des

Heezafenne oydafe bollara deyeya asati uttiri gaashiya pucisheete oosona etappe guyera issi bolla gaash kouyettidagi de,eesii.

ba huphiyan zo'o shaasheya gocida issi macasi de'awus ba kushanka kareta miisha nam'u kushan oyqqos ippe guye baggaraqa cora asati yiishe de'oosana

bayyoo ayfesowa kamettidi bayyo boota mera may7o7a may7idi bayyo salo mera suriya gixidi ba kushan biitta oyqqidi puutiya kammishe deees

adde issoy boorata nam7u boorata waaxidi goyishe de7eesii appe guye baggarakka heedzdzu keettati de7osana appe ha baggara issi macasiya hamutashe beettawusi

Ba huphiyan zoo koppiya wottida attenne bootta kootiya ma7ida atte issi uutta oyqqidi nam7ay eqqidosona etappe guye baggarakka daro asati de,osona.

Mata Mera maliza shuraba mayida nayi ogiya bolla eqi uttides. A PPE guye bagara dozati de'osona. A ppe guyaraka kethay gatta kethay Des.

Henni baggara giiththa kamme de'essi. Ikka biththa go'ishe de'essi. Ape dugge bagara bazoy bettes. Ikka bitta goyes.

Issi woliqama denba bita goya makinay bita goyishe deasi botay daliga ba bolaka tophia bandira wotidi bita goyishe deas.

Issi medhara xelanawu lo'eya zo'o kamey eqi utides kameyape guye bagaraka gitta lo'iay kethay kexetidagey de'es

Kameyi issoyi dessi sinitha baggara zo'o qalame daniya qanixeyis bettesi bettesi marara qanixid dessi

Saalo maalla daniya kaamey bettes iika maata giddora hamuttishe de'es appe heni baggera maata daniya kaameyka bettes nam'u kaameti.

Nam'u asati eqida kamiyan bitta goyishshe dossona kammiya merayikka eti oyiqidossoy salo mera danes etappe guye baggara mela biittay dees

Kame isoyi bitha goyishe betees ba huphiyanka ithophiya mera wotidesi igoyiya bitayika zo'o mera bitha

Gistiya cakiya makinay de7eesi aguye baggarakka laatamanne usupun quxuray xaafetotis sinta waggaykka zooqa alame daanees.

Qoodan cora kafoti haatta bolla uttidosana kafotappe sinta baggarakka zo'onne kareta gidiya kaamee haattara hamutishe bettesii.

Merara zo7o sinta baggara bootta garsabagara karetta gidiya kaame heedzzafenne oyddafe bollara deia geeti issi bolla maarara de'oosona.

daro kaameti biitta goyiyageeti daroti qoodan cora geetettidageeti de'oosana etappe bolla baggarakka daro mittay de7eesii etappe guye baggarakka keettay dee'esii

zo7o mera daaniya kaame eqqi uttis appe guye baggara bootta keettay dees keettabe guye baggara gita mitati deyoosana

maarara deyiya giistiya cakiya makinay de7eesii gisteka issi baggara maarara oyqeti gede gaso deeesii

daro asati issi bolla shiiqidi issi maki naawappe ya baggara ha baggara eqqidosona eta giddo arappeka issi adde makina oyqi uttidesi ya baggara ha baggara ogi de7eesi etappe

merara zo7o kaame biitta goyshe betteesi ikka goya biittay buuhiya keishe de7eesii appe hini baggarakka maatay deees

Issi bollara bootta mera deya kaame deeesi ikka gidetta amuttishe deeesi appe sinta baggarakka maata malay deees.

boora nam7ati waaxetii eqqidossana booratappe ganna baggaraa hare ba zokkan bootta qancara deyiyaba caanettidi hamuttishe de7eesi

Issi bica mera kaame eqqidi banga geeshshidi buucishe de,eesee ayyo sinta baggaykka kareta mera.

nam'u makinay ya bagara ha baggara eqqi uttides iss makina gompan nam'u asati sarogidi kushiyhara kushi ara kaytidi sarota immishe de'osona

Issi zo,o kaame goshsha goyishe beettes appe guye baggarakka buuhe dendishe de7ees appe miyyarakka mitati eqon de yaageti de,oosona.

Biizoo kaame biitta buuhyara dentidi goyshe beetteesi appe sinta baggarakka salo mera daaniya kaame sintawo bishe de7eesii.

zo7o kaame biitta goyshe beettees bi7i goya biittaykka cirillo maatay xeellano lo7iya maatay de yaasoa goyshe bettesi kaame

karetta shancay duunara yiicetti uttidage de'eesi ikka eqqidage mela biitta bolla appe garsara maata daaniya mishine de'eesi

bayo kareta shurabiya may7idi bayo zo7o suriya gixidi ba kushiya oykqidi eqqida adnaay deesee appe guye baggarakka maatamera mayuwa may7ida naay dees

garsa baggara salo mera daaniyage bolla baggara zoo mera daaniyage deese appe bolla baggara kushian issi bolla shiiqida ayfeti doossana

Issi yadde ba doona qachidi maata daaniyaga oyqqidi eqqides appe hini baggarakka issi macaziya ba doona qachaws ba huphiyanka maata daaniyaga qoche.

Issi bootta mera kaame deeesi appe hin baggara zo7o mera kaame deeesi etappe ha baggara mela mitay deeesi.

maata mera daaniya makinay goshsha giddora habaka yishe deees duge baggarakka goshsha giddon issi giita mitay ekki uthidees

Cora nati keeta pengen shiqid utidosona. Eta sintanka ayfe katati de'osona. Muzeyka de'es. Qanc'a kumidagey salomela daniya qanc'a kumida katati de'osona.

Issi bichcha daniyaza jarkkani ba bolla zo'o daniya tuuchcha tuchchetidagge de'es. Appe habaggara booththa qanccay de'es. Hinni bagarakka de'es.

Nam'u asati banta kushani oykidi kata qancan makidi de'osona. Issi ayiyaka ba bolla paxana mayaduse away ba kushiyan asata athi uttida

Na7a issoy qancca bolla uththidi aayee may7uwa oyqqi des; aayiyakka ba kushiyan xaafiyaaba iskkibirththuwa oykkada ba kushiyan shanccaa oykkada eqqawus.

Ba kushshiyan uyizaba oyiqida gashshe nay beettes appe guyerakka kareththa mayo mayidiranne ape guyera booththa mayidara dawus

Ba doona kamidi ba kushhiyan kaatha oykidi bootha mayo mayidagey eqidadey dees ape sintharaka issi addey eqi uttis

Ba huuphphiyan zo'o xilla oyqidi bootta mayuwa mayada eeqida issi macashiya de'awus iippe sinttaarakka issi macashiya de'awus.

bitane issoy ba kushiya qachu uttidi ba doonan ka qach uttidi appe sinta baggara oyddawe bollara deia kartoonetikka de7oosona

Issi matta medha shuraba mayidi ba huphiya kareta kopiya kopiyidi ba kushiyani zo'o eqa oyiqidi a bolla bayo sanitta wotisi

Ba huphiyan karetha shaashiya qachada ba kushiyan qanc'a oykida macashiya de'awusi.

issiyadde eqqides eqqi simminka aguyeerade yooge he oyddu qanca kumida kattati doosona etappe guyeerakka aytoba yootiyage xuufedes

Keetta giddon issi bolla kuuyeti uttida shancay de7eese a bollaka isti adde ke7idi hamutishe bettes appe ha baggarakka asati eqqi uttidosa.

qoodan daro muuzeti issi bolla shiiqidi de'oosona muuzetappe hin baggara zo'o timatime issi bolla shiiqidage de'esii timatimiyafe ha baggara qancay zo'o qancay dees

Ba huphe sowa so sharphe kametida issi macasiya de'awus,ippe miliyaraka daro asat de'osona ipe miliyaraka daro asat dosona asata sintanka dalay ke'idagey betes

Issi macashiya gashiya bukashe de'awuse ba huphiyanka shashiya qachada gupiya oyqada gashiya bukashe dawus I hope heni bagaraka issi bolla doretida gashe des

Issi adde ba kushshiyan issi makiyaba ooyqqidi daaro kaththa ayyfeti daaro qimameti daaro shaanccani kuumi uththidagattappe issuwape makkishe dees issi ade

Bootha mayuwa gidon maata daniya misileyka de'es, aape guye bagraka maatay de'es

Issi ba huuphen bootha kopiya kopiyidi seliya haytha oyqida issi ade de'es ape ha bagaraka salo mera mayo mayida macasiya de'awusu.

Maccassiya issoy misira bukka de7awus ba kusshiyanka koxiya oyikkada misira ellera kessa gashe de7awus iippe guye baggara misiray shiiqi uttudaysi de7ees.

Issi macaiya na'a ba'a utaduse, Santa puutiyaka ba kushiyan oykada toye bolla utada hayta maxashe de'awusi iipe ya bagaranne ha bagara oge daniyagi Desi.

Daro puteti issi issi bola shiqidi mara oyketidi de'osona eta gidonka gede kantiya ogey de'es etape hini bagara gita mithati yabaganne habagara de'osona.

issiyadde ba hayfiya kammi eqqidi ba kushshe nam7ata oyqi uttidi gita maata giddon eqqidi issiba yowa bidide de7es agueera ka pitatikka doossona

Heezaapenne oyddafe bollara deiya keettati de7oosona etappe gaxa baggara mittay maaran toketida mittay de'eesii.

Bootta shuurabeya mayidi eqqida issi adde dees appe kuye baggarakka cilillo xeellana lo'ya kattati de'sona.

Ba zokoninzokoni 'a ba'ada putiya gidoni utidda issi macasiya deyawusi ba kushyinka oyiqa utadusi ipe guye bagaraka ogeyi desi.

issi denba biittan lo'o wogga bootta tuumoy issi bollara madadara gide de'esii appe guye baggarakka mitati de'osanna

addeyssoy ba huuphiyan maatamera koppiya qoppidi baayyo bootta may7oa garsara mayidi ba bolla kareta kootiya kuccidi gistiya giddora hamutishe de7eesii

Issi macasiya ba hupheyan shaashiya koccada baqooriyan may'oa qaatada ba kushiyan mitta oyqada ba gashiya bokkashe de'ous ippe guye baggarakka denba biittay dees.

adussa demba gadiyan giste bettesi he gisteka baggay ka7ananis baggay ka7ida gi deees appe guye baggara mittaykka deees

Coora ayfiya ayfida dalleti de7oosona tikka ayfiya kessidi eqqi uttidosona etappe ha baggarakka biittay mela biittay de7ees.

ba huphiya salo mera koppiya wottidi baqooriyan dunguza wottidi issi eqqida adde de'ees appe guye baggarakka hara adde de'es

ba huphiya kamettida issi macasiya gisteta giddon eqqawotaws gisteka cora bessa oyqqi uttides appe guye baggarakka mitati beettosona

issi aya ba huphiyan shaashiya gocada bahashiyan sharbiya qachada badala giddora hamutashe dawus ipeya ya baggara ha baggara daro badalati de'oosona

Issi macasiya issi bolla shiiqidi maarara deia puutetappe issua issuwa dentashe de7ose ippe ya baggarakka ogekka deeesi ippe guye baggara nam7u asati de7oosona.

bootta may7oya ba huphiyan qachidi keeshiya tookkidi keeshiya bollanka bambariya kuntidi sintaho bishe deeesi appe sinta baggarakka asati de7oosona

issi macasiya ba huuphiyan bootta shaashya qoccada bappe garsara purtiya garsara wottara eqqa uttarus ippe guye baggarakka muuze de7eesi

Bayo huphesora uba kareta may7uwa may7ada buro ka7enna gisttiya giddo gelada gisttiya yaanne haanne haaqqada bawu eqqadus; ippe guye baggarakka gistte dees.

badala giddora yehesusapafe bollara gide asati ubanta huphiyan shaasheya gocedi hamuttishe de7oosona ya baggara baggara badalay de7es yeti giddohara hamutishe de7oosona

Ayfibeyna likey de'es tukiyapeka heni bagara mithay de'es tukiya garsayka maatay bayna mela gidees.

Matata gidon sendey eqidage de'es apple guye bagaraka qorqoro kethay de'esqorqoro kethappeka sinta bagaraka mithay de'es.

Qodan cora asati issi bola shiiqidi ya ha hamutishe deosona maththa bola eqidosona etappe guye bagaraka daro gutanne gita mitati deosona.

Botta maayo mayida issi adey eqqi adeyappe ya bagaranne ha baggara cora asati deo7osna appe sinththa baggaraka lo7o xelanawu lo7iya maatay dessi.

Ba ayfiya kamettidi bootta mayowa mayidi salo mala suriya gixxidi tohoy bolla uttida addeyi de7ees, ikka ba kushiyan biitta oykkidi de7ees.

Hezdzdapenne oyddappe cora asati shiiqidi puuta tokiya iza awa xeelishe de'osona,issi adeyi salo mela melikiya mayi utisi.

Ba huphiyan karetta shaashe qachchada ba kushiyan mela mitta oyiqqada ba zokkuwan bootta laxana mayi'ada eqqida aayiyya de'awus.

bootta may7o may7ida issi mishiriya hamutashe dawus ba kushanka puutiya oyqadus ippe guye baggarakka daro asati hamutishe de7osona ippe sintarakka issiyade hamutishe deees

daro asati issi bolla shiiqidi puutiya tokkishe de7oosona eta deyaso heeraykka keehi cililidi eellanawu lo7ees hetappe wu7e baggarakka mitaykati dees

puuteya mati shiiqidi daro asati eqqi uttidosana hayqqi uttida asatappe nam7ati uttidagetide oosanna etappe hin baggarakka puuteti de oosana

oyddu asatappe iessi adde huuddyan issi ba tookkidi ogiyara gede amutishe di7oosna etappe bollarakka isi gida mitayde heesii

Qodan cora gidiza puteti issi bolla shiqidageti de'osona erappe ha bagaraka ogey de'es etappe bollara mela mittay de'es

issi addey ba kushiyan puutiya oyqqidi eqqidesi puuteti i eqqida biitta matan daro puuteti de'oosana etappe guye baggara daro keettaykka de'es guye baggara mittaykka dee'es

heedzdzafenne oyddafe cora asati issi bolla shiiqidi oydiya bolla utti utturosona etappe bollarakka mettay de7eesii etappe guye baggarakka cora mettay deees

issi nayiya maata mera hajarkiya oyqada biittan issi bolla de'iya puutiya haattan pushshashe de'awus

qoodan heezaafe bollara de'iya bootta kaameti hamutishe de'oosana eta miyarakka asati hamutishe de'oosana itappe bollara wogga wolqama mitay dee'es

Heezaafenne oyddafe cora asati ogiyara hamuttishe de7oosona issiyaddeka bootta may7o7a may7idi hamutishe deeese appe hini bagqara daro cora mitati de,oosona.

Maata Mera shurabe mayada ba kushiyan maata oyqa utida macashiya de'awusi. Ippe guye bagara ogey de'es I miyan qas cora doozati de'osona

issi adde ba ayfizaa qachi uttidi biitta bookkidi issi pootiya biitta bolla tokkishe de'eesi issi kushan oykkidi biitta garse duge tokkishe de'eesi

bootta may'oya ba hashiyan wottidi bootta boottiya yedhidi mitta bolla uttida adde des appe sinta baggarakka issi ade eqqi uttis

daro asati hamuttishe de'oosona eti hamuttiya ogiyanka ya baggan ha baggan shuchchayka deees etappe guye baggarakka mittayka eqqi uttides etikka hamuttishe de'oosona

Heezaafenne oyddabe bollara deyiya asati issi bolla shiiqidi eqqedosana etappe iszoy huuphiyan zo7o koppiya wottides eta sintan maatay de7ees.

zo'o koppiya koppiti maata mala shurabe ma7ida ba kusha lokkomida dedees appe ya baggaranne ha baggara daro asati eqqidosona

Issi addey salo Mera daaniyaga ba huuphiyan tookki uttis ape hini baggara nam7u asati bootta mayuwa mayidi hara hamuttishe de7oosona.

Qorqoroy wodhibenna keettay mitafenne wurqafe keexettidagi deeesii keettafe penge baggara biittay mela biittay de,eesii.

Nam'u kucshiya issi bolla oykkidi issiyadde eqqis appe guye baggara awaykka awatishe dees appe guye baggara mittayka de'eesi bazzo.

Ba ayfesoa kamettidi bootta may7o,a may7idi salo mera suuriya gixidi kareta bottiya yedhidi eqqida issi adde deees.

isse adde kushiya nam7a gaggana hanidi eqqi uttinees agu7e baggarakka mita ayfe mita ayfiya ayfana haniya mita sinta baggara eqqi uttiid ha xales

cora mitati bazzuwon de7oosona hetappe hini baggarakka zumaykka deesi zumafe hini baggara bollara shaaraykka dees

ba ayfesoa kamettidi salo meranne maata daaniya may7oa may7idi eqqida adde deees appe guye baggarakka daro asati eqqida giti de7oosona

Bitaniya issoy puute daro puuteta giqdon eqqi uttides a bollarakka mitay issoy issoara oyqe tir qasheti uttides ikka puutiya issi kushen oyqqi uttides.

ba huuphiyan kareta koppiya wottidi kareta kootiya may7idi gompara bootta kootiya may7idi ba kushiya guye qalam7idi eqqida attey deees

Daro putteteppe shiqida ayfa ayfeti de'esona ettappekka issoy santay de'es. Qodan c'ora santeti de'osona. Issi bitta qanc'ara mic'i wottiga ubba issi Bolla de'esona.

Qodani hezdzdappenne oyidappe cora santati de'osona santatikka xelanaw lo'iyageti ayifiya kesidaget de'osona

Issi heeran zal'iya zal'iya asati zal'ishe de'oosona. Eetappe guye bagaraka bootha makinay eqqis. Makinappe guye baggaraka asati de'oosona.

Bitaney issoy puuteta gompan gelidi ciisha ciiyidogetappe ciisha oykidi zeelishe de'etes.ape guye bagara c'ora miiththati doosona. Ika puutiya oyki uttidesi.

Mitafe shiiqida issi bolla deiya ayfeti de'osona he ayfetikka cora ayfeti issi bolla shiiqida giiti de7oosana itikka muuze mangoy daro daroti de'osona

mita pootetappe shiiqida ayfeti issi bolla de'iyageti de7osana etikka salo mera qancan issi bolla shiiqidi beettoyosona he gatuppeka bambare dee

Daro santati issi bolla shiiqedi qanca bolla uttidossana issi qancaka kumana hani daggiti de'osona aratappe guye baggarakka bootta santay dees.

issi bolla mita ayfetappe shiiqida kattati de7ootona eta boetikka deyiya giitikka muuze deeesi muuziya bollakka kiloy de7ees appe garsa baggarakka bortokaane de7eesi

issi bolla daro ayfa ayfe kattati de'oosna etappe issi bolla deyagetappe issoy muuzekka etappe bollara de'ees muziyafe garsara shonkuruti loome de'ees

Issi bolla shiiqida bootta ka taifekka deeesii appe haba baggarakka yelehe deeesii appe guye baggara isti macasiya uttidara de'oo

mitappe shiiqida daro ayfiti de7oosona mangoykka de'esi muuzeka de'esi aqwadoykka de7eesi appe guye baggara asatikka de7oosona

issi bolla daro mita ayfeti de'o shiiqidagiti de'oosona etappeka issoy mangoy de'eesi manguwafe guye baggara muuzey qaapheti uttidesi

Mita ayfeti issi bolla shiiqida cora ayfeti de7oosana etikka deellana lo7iyageeta etappe issoyka muuze paapaaye he ganne he gaatu mala.

mitafe shiiqida pute ayfeti diyo'osona ayfetikka akadoossi dee'osona issi bolla shiiqidi akwadoosiyappe guye baggara zo'o malatiyagi de'es

manguwa ayfeti issi bolla shiiqidageti corati de7oosana etikka qawulekka deeesi ka7idayekka deeesi buro ka7a nayekka deeesi

Ayfa ayfe kattati issi bolla shiiqidageeti de,oosona etappeka muuzi mangoy chunkurute heganne hega malati de,oosona.

Zo,uara kuuka daaniya ayfe issi sayniya bolla shiiqidi uttida gidees appe guye baggarakka gita mitatinne guutta mitati de7oosona.

issi bessankka mittappe shiiqida ayfeti de'ooson ettappe garssa baggarakka zo'o mella qancay hiitettidagey de'eesi

Salo medha may'owa mayidi ba kushiyan xoylliya oyqidi goyishe de'iya adde de'es; aappe guye baggarakka cora miththati de'osona.

Ba huphphan booththa koppiya woththidi be kushshen oyqqidi goshshe goyishe de'esse appe hano baggera oggey de'es oggiyape ha baggara maarara dei'ya doozati dossona.

Issi bolla shiqqida daaro puuteti de'ossona puutet giddorakka qeri gutta oggey kantiyaggey de'es eeta giddonka boththa waaraqqatay xaafetidagey de'ess.

Izsi naya ba huphan ciisha wothada bayokka cisha oykadabayoka bootha maya mayada bayo karetha caama yedhada hathape sintha bagara eqadus

Ba hupheyan botha shashe qocada bayo botha mayo mayada cisha ba kushen idimada hamutiy macasya de'awus ipe sinitha bagara qasi coora cishati de'osona

Issi bootta ciishsha oykida issi na'iya de'awus bayokka biicca mayuwa mayada eqqa uuttadus iippe guye baggara daro ciishshatti de'iossonna

Issi bayo boththa ma'oya mayada cishsha oyikkada eqqida na'iya de'awus. ippe guye bagaraka zo'o maiuwa mayida na'iya de'awus

Ade issoyi ba kushiyani woga dabitara oyikidi eqides ba ayife soha kamides ba kushiyanika badala issuwa poshishid beyishe deyes

botta may'uwa may'idda adde dees ikka ba kushan kompiteriya oyqqidi eqqides appe heni baggara godaykka de'ees

Adde issoy ba kushiya kiisiya nakkidi ciishshato sintan eqqides appe guye baggarakka lo'iya ciishati de'osona appe bolla baggara xompe edishe beettes

Issi addey ba huuphiyan so7o koppi ya wottidi ba kushiyan akaafa oyqqidi baayyo caamma yedhidi biitta kaashishe betteesii issi adde.

daro puuteti issi bolla shiiqi dageti de7oosona he puuteta bollanka ciishshay ciishe deeesi eta bollarakka bootta miishay deeesii

ba huphiyan bootta shaasheya qoccada ba qooriyason latana maada ba kushean oyddu gaalla oyqada eqqida aaya de7awosi

issi naya abeba gidoon eqa utadus abibaaka ba kushiyan oyqada ha teelada miicaashe de7oossi ipeguye baggarakka abibaati de7oosona

nam7u asati keetta kar keedi keetta keexishe deyoosona etappe garsarakka qoodan heedzdzafenne oyddafe daro asati eqqidageti deyoosona

issi bolla shiiqida puuteti de7oosana he puutetikka zo7o ciisha ciyishe de7oosana issi baggara kayo oge beettes etappe giddon ka bootta miishi dees

issi sayniya bolla matta eessati de7oosona mattaykka dudduhayka dees maraykka de7ees daro qommoti de7oosona issi bolla shiiqidi sayniya bolla de7oosona

issi zo7omera may7o7a mayda adde de7eesii ikka ba kushiyan ciishshata oykqidi issi bolla shiishshidi ogiyara hamuttishe deees appe guyerakka lu7o ciishshati deyoosa

issi bolla daro puuteti shiiqidaget de7oosona ba garsanka karetappe istale garsa baggara dees itappe ha baggarakka ogey de7eesii

ba huphiyan zo7o mera shaasheya qachida issi na yiya miicashe beettaws ippe hini baggarakka bootta kootiya ma7ida addeykka duge hokki uttidagiy de'eesii

Kareta goyettida biittay deeesii appe hin baggara kaamekka maata caanidi gede bishe de'eesii appe sintarakka maatay deees.

bootta shurabeya ma7idi ba kushiya kiisiyan naaqidi eqqida addey deees appe sinta bagkara ka ibenna giste de7ees

salo mera daaniya shurabya may7ida addey deeesii ba nam7u kushanka xoylliya oyqqidi eqqides appe guye baggarakka go7ettida goshshay deeesii

Iss ayiya bahuphan boota laxana mayada gala gidon eqadusi. Gaalappeka guye bagara Daro mithati dosona.

Wolqama denba biittay beettees he biittakka booratan asati goyshe de,oosona etappe dugge baggara demmittaykka deees.

ha7i wode oosettida mata wottiya koottati issi issi bolla eqqidosana etappe hini baggarakka adussa mittay de7eesii

Issi ba kushan ciishsha oyqada issi kushan qasse garsa biittaso hokkada biitta oyqqana haneya naya de7oosi ippe guye baggara daro ciishshati de'oosona.

Issi bootha shurabiya mayidi karetha suriya gixxidi kushiya yedagida ade eqiutis appe guyeraka kame bita goyidi deasi kamiyappe guy bagara maththay des.

Bayo kareta suriya gixidi gidi mela mitha xeliya issi adde des ape guye bagaraka puteti marara de'iyageti de'osona.

Issi adde ba ayfesuwa kareththa miishshan kammidi baayo booththa mayi'o may'idi haaththappe gaxxa bagara eqqis. Haaththappe hin baggara wogga zummay de'eesi.

bitane issoy baappe mitati daro mitati deyia gompe geli uttidi ba kusheya saloa dentidi ya bagga qeellishe deees appe guye baggarakka gita mitay de7esee

ba ayfesowa kamettidi issi bootta shurabiya ma7idi karetta suuriya gixidi mita oyqidi eqqida addey de7eesi appe guye baggarakka ukeettay de

Booya issi baggaara oosetti uttis ape ha baggaara mela biittayka de7ees.appe bollara mela maata bollara cililo maatay mokkizagey de7ees.

issi puuteta giddora issi adde hamutishe de'es appe ya bagqaranne ha baggara puuteti de7oosona appe guyerakka wolqama adussa mitati de7oosona

Nam,u asati eqqi uttido sala etappe guye baggarakka muuze ayfiya ayfidi be teesi issi addeyka ba ayfeso akamettidi eqqideese.

Haattay issi bootaara dugetta bishe deeese ya baggara ha baggara mittaykka deees ya baggara ha baggara haattafe oge gada baggara beettes.

Shuchcha oge issi bootara kantidi gete phees appe garsara haattay beshe deees appe hini baggara biittay mela biittay dees.

Heezaafenne oyddafe cora makinati issi bolla deya giti de7oosona etappe gaxa baggarakka daro makinati de,oson.

C'ora miziti demban mata mishe de'osona. Eta gidonka nam'u nayti eqidageti desona. Mizatappe guye bagara zumayka de'es.

Daro kuttoti issi balla shiqeti uttidaysaDeosona mella mitayka ettape Bolla bagara de'es issi bota kutoyka eta gidoni eqqi uttis

Nammu' assathi bantta zoo morgiyya bolla mayo wothidi bantha kushiyan Mitha oyqidi nammu' kaciyrra de'yya boratta laggi ekkidi sintha bagara hamuthishe deo'ssonna.

Hezdzdappenne oyddappe bollara da'iya mizzata issiadey lagishi de'ese issi bota sintha bagara gidiya karetha booraykka de'es.

Issi bollan cora oydapenne ichachappe dariya mizati de'eosona eta gidonkka issi zo'o mizay de'ese appe guyerakka bota miizi de'ese

Karetta mayuwa mayidi, issi miizza oyqqidi eqqi des, miizze katstseka bootta, i haytankka biica miishi dees.

Adde issoy ba kushiyan nam7u kushiyan kuttowa idim utis kuttoy malkey qassi zo7o ba huphiyanka wogga margacay essi uttidis kuttoy baayyokka miicishe beettees.

Zo7o shurabiya ma7ada heedzdzafenne oyddaafe daro kuttota ogiyara laaggiya nayiya deyawosi. Iippe guye baggarakka adussa mittay eqqidagee de7eesi.

miiza issinya malkekka boottaranne karetara deyiyay issi miiziya de7oose miiziyakka qantay eegi keehi giita akka maata mashe de7owose ippe guye baggara keettay deees

issi miiziya boottanne kareta malkara deyaara qasheta uttara maata mashe de7oosi ippehin baggarakka kareta miizasi de7oozana

zo7o shurabiya may7idi eqqida naay deeesii issi boottanne zo7o meramiziyakka de7awusi etappe guye baggara mela biittay deees

ba huuphiyan zo7o shaashiya qachada bayo bootta mayuwa mayada salo mera sayneya ba kushyan oyqada kuttotas katta yeggashe de7awus kuttotappe hini baggara daro miittay dees

boottanne zo7o daaniya miiziyo naay badala barshtishe de7eetii naahaykka zo7o may7o7a may7o uttidesi

Issi uttida macaziya de7awose ippe sinta baggarakka boottasinne te7eese ipe sintarakka nam7u kuttoti unqulaliya kessidagiti de'oosona.

sinta baggara bootta ba bolla zo7aa may7oya wottida paray dees appe guye baggarakka shuchchaynne mitati de7oosona heedzdzu parati ekki de7oosona

konkiyasora bootta kaciyasora kareta gidiya miizati do'oosonawu etikka qasheti uttidosonawu maata miishe beettosona

Coora miizati eedzzafenne oyddafi gidiya miizati amutishe de7osona miizatoppe guyera isti macasiya miizata laaggada bashe de7os miizatappe sintara keettaykka deeesii.

heedzdzu miizatinne nam7u nayti eqqi dosana heedzdzu miizatappe issi miizay zo7o mera daaneesi etappe guye baggarakka mitay de'esi

Issi Bolla Phuuphule daro Phuuphulle deosona jibata hixeti utides miyara bicha qalame tiyeti udes

sintara boottanne karetta gidiya issi maray eqqi uttides i eqqi uttidageekka maata bolla eqqi uttides maataykka mela maata appe guye baggarakka hara miizi dees

ba kushan bootta gola oyqidi ba huuphiyan bootta koppiya wottidi miizata laaggishe beettees miizatikka addenne macay de'oosona

issi aaya issi laaqa idimmada eqqadus ippe guye baggara daro cora mitatikka do7osonna ippe hin baggara keetti keexetutirakettay dees

Issi zo'o mera daaniya deeshay deeesi adeesha kaceeka woka xeellano lo7iaagi deees deeshshafe guye baggara daro deeshatikka de7oosona.

boottanne kareta meray de7iya miizati de7oosona etappe guye baggara keettaykka deesi keettafe hini baggara cilillo mitati de7oosona

Bitaney issoy ba kushiyan wodoroa oyqqi uttidi ba humhiyan koppiya wottidi daro qoodan tammafe dariya miizata ekkidi gede hamotishe deees miizatappe guyera ikkabeesii.

Ba qoodhiyan bootta mayo mayidi puuteta ba kushiyan oyqqidi toho bolla uttides.appe bollaraka mithati de7osona.

Denba bithan issi githa mithayi eqiwutis mithappe garsa bagaraka giste daro cora giste ka,ana haniyage dee's

Ba dona qachchidi botta mayyo ba qoriyan qachchidi ha tseelliya adde de'es. Issi salo mera mayida adde biitta puutiya bolla ushishe des.

Daro qoozan cora muuzeti de'oosana muuzeti pesenta baggarakka qantettidi ka'ena muuzeti eti corati doosona

maata mala qanc'a oyqqida adde de'es appe hin baggara bootta qanca oyqqida adde dees appe ha baggara gaasheya ba kushan makashe deya macasiya doos.

heezaafenne oyddafe bollaara deyiya asati puutiya poosisishe de7oosona. etappe hini baggarakka maarara oge de7eesi. etappe hini baggara mittaykka de7ees.

corash qancara issi bolla kuuyettidi uttida geeti qancati de7oosona etappe bollarakka daro qancati kuuyettida geeti de7oosona

isi ayfiya ayfida paapaaye deees he ayfetikka qawule deya giti de7oosona appe guye baggarakka daro paapaayeti de7oosona

Qoodan cora oydafenne ichashafe daro gidiya boorata gaashiya elera kessanawu yedhisishe de7oosona booratappe guyerakka heedzdzu asati de,oosona.

ba huupheya salomera koppiya wottidi ba qooriyan dunguza qachidi ba kushan akaafa oyqidi puutiya shbiitta ushshishe de7ees

issi addey ba huuphiyan koppiya wotidi baqooriyanka dunguza mayowa may7idi kushan haatta oyqqili puutiya haatta ushshanawu pude dentishe deees bayyookki uttis

Ba kushan akaafa oyqada uutta wushshashe de7awus ippe guye baggarakka issi addiyatoy beettees ippe guye baggarakka booketida ollaykka dees.

Bootta may,oa may,idi gaala oykkidi eqqida addey deees gaallaykka mokkishe deees ikka mitta bolla zeempi eqqides.

issi adde baayo bootta mayo'a may'idi ba kushan issi ba bootta miisha oyqqides appe ha baggarakka issiyadde sa'an uttides baayoka bootta koppiya huumiyan woottis

ba huuphiya salo merazaaniya shaasheya gocida aya ba kushiyan mitta oyqqada gaashiya bukkashe de'awus ippe guye bagara daro mitati de'oosona

ba huuphiyan bootta koppiye wottidi bootta shurabe ma'idi bootta suriya gixidi caamma yedii issi addey hamutishe dees etappe guye baggarakka issi gita mitay de'eesii

Issi Adey ba bolla mayuwa hasheni wothid badala poshishe de'es.

zo7onne kareta may7o may7ida adde ba kushan akaafa oyqqidi uutta tokkishe beettes appe guye baggara ka hollay booketidageti de7oosona

salomera daaniya mayi'wa may'ida adey gistiya giddon eqqidi ba kushan wogga dabtara oykkidi biiriyara taafishe de'esee appe hini baggarakka nam:u asati eqqida

Bota issipe oyidapenee heza giday geti marara dhaleti de'osona izape issoy bota qalame xapetidagey de'esy

Issi adey hariya oyiqidi naripey chadishe de'es he ade bollanka salo medho daniya dunasara qachi wotis guye bagaraka daro hareti dosona

Nam'u asati eqid utidosona, nam'u asatappe issoy xuufiya xafishe Des, etappe giddon Patay eqi utudes, parappe guye bagara makina issoy etako yishe De'es.

Adde issoy baayo bootha may'uwa mayidi karetha suriya gixxidi bootha deyshiyo oykidi marphiya caddishe de'es i eqqida biitayka maati bayna biitan eqqi uttides.

Hezhzhappe oyddawe bollara deyiya miiza maratide ooso na beta sinta baggarakka ayfe baynna tamela mitay eqqi uttides etikka mela biitta bolla eqidosona

Hezhu asati deyshiyo oyqi uttida aadanne aadanne aadhdhana aadhdhana aadhdhana azas desosona

Bayo doona kamettidi zo,o salo mera may,o a may7idi hokki uttida adde deees appe guye baggarakka hara asi deees.

Ba huuphiyan maatamera koppiya wottida adde deees appe hini baggarakka bootta may,oya may7idi eqqidi ateelliya addekka .deees.

issi bootta may7a may7ada eqqida macasiya de7oosee ippe sinta baggarakka issi kareta miiza oykqida adde eqqi uttidagikka de7eesii

bootta may7uwa may7idi miizata giddon eqqides issi bootta miiziyakka ichidara de7owos ippe guye baggarakka bootta booray eqqidagi desi

ba huuphiyan bootta koppiya koppidi ba kusheya kamettidi issi nay kana oyqi uttin kana caddiya adde de7eesee appe hini baggarakka kaame heedzdzu goomawuya da7os

issi adde hariya oyqi uttidesi issi addey kademmo ba kushiyan eissiba qach uttidi hariya caddanawu eellishe de7eesi etappe guye baggara lo7o keettay keedettidagi dees

Ba merara zo'o booray hokkidi maata mishe de'esee appe guye baggarakka daro qoodan cora miizati maata mishe deyoosana.

Issi zoo huphiyan shaashiya qachida macaziya de7oos akka karetanne boottay deiya miize bolla wodoroa qooriyan qachada oyqo.

Denba biitta daro qoodan daro boorati mishe de7oosona booratappe bolla baggara daro mitati kametu uttidi darati de,oosona etasowara gede miizati mishe doosona

issi zo7o mera warkane eqqidage de7eesii ba duuna sowara kareta ba qooriyasowaarakka bootta ba hayttarakka bootta appe guyera ogee deeesi

Merara zo7o doona baggara bootta gidiya issi warakane eqqi uttides agoynaykka kareta i eqqida biittaykka mela biitta so7ana.

wara giddon bazuzon daro do7ati de7ozana he do7atappe ha baggarakka gita mitati de7ozana he mitatuppe ha baggara issi koppiya koppidi eqqidadeekka dee

daro heedzzafenne oyddafe bollara deiya do7ati issi bolla eqqideyoosona etappe ya baggabarakka maata daaniya mittay deees etikka maata bolla eqqidosona

Ayfe suwara afun diya doona suwara boottan zokko suwara boottanne kareta gidiya maahe eqqidi ha delles hayttayka aage bootta appe hin baggara issoy ichida maahe dees.

isi wolqama gaammoy eqi utissa aa bollaykka sinta baggay bootta morgiya heray karetta ikka mela maata bolla eqi utis appe guye baggarakka de'yagee maatay mela

Issi ba duunara zo,o ba qoorisoara bootta nne kareta gidiya kafoy deeesii appe guye baggarakka meda manne irxa maatayi.

Issi warkane gede bagka xeello uttis baayoka bazo boottanne karetta malke deyagee ikka maata bolla eqqi uttis maatay cilil'i uttida maata bolla.

nam7u gaammoti issoy issoyara waaretishe do7oosana etay deya bootaykka maatay mela maata bolla eqqidosana guye bagqaraka daro maatati melichi dosana qililli maati baawa

Merara zo'o zokkosuwara gidiyageenne guye baggara goynay bootta gidiyage duunasoy kareta gidiya workane shuchcha bolla eqqi uttis.

Bootta kaamey eqqi uttis ape ha baggaara issi addey eqqi uttis addiyape sinta baggaara issi biittay issi bolla kuuyettida biitay de7eesi

Wolqama nam'u wolqara deia gaammoti issoy issuara iccattishe de oosana eta bollanka iske wokka iske deees etappe yabaggarakka maatay deees.

issi meray boottanne kareta gidiya do7ay de7eesi appe hin baggarakka amala do7ati heedzdzafenne oyddafe bollara de7iya geeti de7oosona

dhesi kareta do7ay kaceyara wokka du7ay mittaawatan ekki uttidesii appe sinta baggara maatatikka melidoosona appe guyera adusa mittay dees